Enyaruju eri omu mabara ga kituku, kinyaatsi nangwa na kinekye ekwitse etembire aha kimera kiri omu mabara ga kinyaatsi kyete oruyenje. Eseri yebi hariyo ebinyaatsi nyamwingi.

Omukazi ajwire emyenda y'abashaho aine akakokoro kari omu mabara ga mutare. Ajwire emyenda ya mutare, aine ekyoma kya karimagezi ekiri kurangizibwamu ebintu bikye munonga.